Shisolo shemile khulu abu abundulo e'lugudo, ligudo lwe liloba ne bunyaasi buliwo nenga ibuli bukaali ta ne bisaala buliwo bitinitini shemili shalolele.

Bunyaasi buli bubwimbi, ni- ni bisaala nabyo bilimo, bulala buli bwa green, bulala buli- butsyamo nga bwa yellow

Tsingafu tsili tsitaru, indwela ili iwanga, ikindi ili imali, ikindi ili imali yamala yabamo nibuwanga, ni babana babili bimile, mutwela wikamiliye khu- khu- khu shisaala

Umukhasi ali khusomesa mubwana butiini, khakhana ne khasinde , balolele musitabo ni ikhaale ni khukhwikhaala khundebe nga ali khubasomesa ali khubabolela ibilimo.

Abaana bali barano, mutwela afunyikhilile alimu syipoongo, mutwela ah ah ah apile syikhalu, umulala akwarire i'T-shirt ilikho syisolo,...

Waliyo libaale linere, ni- ni kametsi, ni ligulu lilikho namufeeli ni tsitsu tsilikho irangi iwanga, tsili akari ekam.

Tsitsu i'gorofa ni tsindala sitsili tsigorofa tawe, khu lugudo nakhwo khulikho tsimotokha, khulikho ni babandu, ni bisaala, ni ligulu, ni namufweli naye abonekhele.